Atunya gin aryo gitye ma oyito yat ci gubuto woko mot kun gin tye ka kuro lee mogo wek gin maki atunya gin mako lee ka dong gimodo ringone kun atunya tye ki lagi ki lwetgi mabit adada.

Dek tye i cuwan macol dek eni kono tye dek ringo kun pige tye madwong adada ki i tenge tye kionyo kabej mo ma tidi i tenge.

Bong kic, kun bong kic man tye ikakare pa kic mo matye matidi makiyabo kun bong man tye makiyubo ki bao kic mukene tye ka donyo i ye ki mukene tye kati woko kun kic enini gitye ki dul kom gin adek tyen gi bene kun kic eni wiye moni tye ma otene mabit.

Mutoka tye maki yabo tere o kun tye i ye cengenge mo maki goyo gi kiketo gweno mogo madwong ata i ngete kun co adek mogo bene gineno madwong atar kineno magurumo mutoka enini o kabedo man tye nen calo kitimo i ye biacara ento tye dano opong adada.

Mutoka enini tye ocung ki iteng yo kun en tye ki gweni madwong ata ma kiketo i cengenge eni iwiye kun ngat acele tye ka wot ki inge mutoka enini kun yo gudi ma mutokani tye ka wot iye tye yo gudi lam ma kiliyo lam maleng iye.

Pii nam, kun pii nam man tye ki odi iye i pii nam man tye raa dok ki i pii-ni bene yeya tye ki i ye kuj dano aryo gitye i yeya ni.